Oshingulu anuwa osha nika oshiponga nee! Ohashi li owala kehe shoka we shi pe ndishi, anuwa shampa wa tenteke okanona koye koshigunda shoshingulu, otashi ka li po.

Aantu mbano otaya kwata oohi dhawo niiyasha, omeya ngano gali mokatemba oga pombwamo paife oohi odhili owala kombanda otaya toola owala oohi noonyala taye dhitula miiyasha.

Iilya oyi na iilonga . Omuntu oto longo, ndele e to kunu ,Ndele toka helela, Ndele to ka teya ,ndele toka dhenga ,ndele e tokatsa, ndele to kathitha.

Ashike omuntu ngu a thaneke oku na ethano lyongushu. Ethano olya yela nawa. Otashi ulike sha fa Namibia, ngiika koTsumeb ngaa oku uka kOwambo hwiyaka.

KoSpitzkoppe inandi enda ko natango. Onda enda omahala ogendji nosikola, ashike koSpitzkoppe inatu enda ko. Aantu ngele taya longitha iimaliwa ya ka tale handi ya yomafuta ihandi yu uvu ko. Uuwanawa owu li muAfrika.

Kowambo aantu inaya hala we okutunga omagumbo gawo nomiti, yamwe otaya tungu nomakuma, yamwe otaya tula ko iipeleki, oondunda dhoomwidhi kadhi mo we momagumbo getu.

Iinamwenyo yaKalunga mbika otayi mono iihuna kombanda yevi. Kayi li nande megameno kaa. Iinamwenyo mbika otatu mono owala shi kaayi ko we kombanda yevi, oshoka aantu oya nika uulayi nayi.

Omusamane nguka okwa fa owala ta popi noombaka dhe, ndele okudhi na odhindji. Onda itayela kutya iinamwenyo ohayi tu uvu, oshoka owala kaatu shi okupopya nayo.

Okukulupa nomuholike give pehala pwatya ngeyi. omuntu ndishi hazi pehala pwatya ngeyi okwafa ati

Omolwashike omatama haga mene giivule .oto adha etama lime eshona nayi itovulu kulongitha lime mombiga itali gwana .go omatama gamwe omanene unene shapitilila owuna okuli teta pokati ngele toli longitha mombiga

Akutu hewa oondjuhwa dha kalunga. Odha simanekwa nayi. Otadhipewa okulya shili ndele kadhina nehala lyokwiinyenga odhili owala mokahala hoka okashona nayi.

Ndele omeya oga yela nawa. Oohi kohi owudhi wete owala. Mbela ihamu ende iinamwenyo yoongombe noondoongi nenge pamwe opu na omuntu ngoka ho opaleke mo nomiti momeya.

Omeya ngaka oga yela nawa mbela hamu tulwa omiti dhokoopaleka. Oohi kohi ou dhi wete ashike nawa dho noho odha tulwa mo inadhi thinana nande nande.

Omuntu nguno okwa dhika okatenda kaye pondje pokangwena, ye okwa ninga omuleko gwee nongodhi pokati komiti, komuleko okwa yaneka ko oikutu ye niikumbatha.

Iimeno mbino oya mangwa noongodhi, dho oongodhi ndhono odha mangelwa mombanda, mbela ngaaka iimeno opo nee yi koye yuuka mombanda.

Eliko lyomusamane gwomuwambo olyili moongombe dhe nomiimuna ye. Oshidhigu to adha omusamane gwomuwambo ndele kena ehalo lyokukala e na oongombe odhindji. Moongombe moka ohamu zi onyama, ohamu zi omahini, ohamu zi okulanditha mo ohamu zi iimaliwa.

Aasamane mbano yaali oyeli momeya yelimo sigo oshiya. Omusamane gumwe okuna onete ta kwata oohi, omusamane omukwawo okuna oshiyaha moka taya tula oohi.

Otwa longwa mosikola kutya aantu yotango yomoNamibia oyali haa thaneke komamanya. Omafano ngono sigo onena inaga dhima po otaga adha komamanya.

Omukulakadhi nguno okwa thikama momeya. Omeya oge mu tetela moshiya. Okwi ipyakidhila ta kwata oohi dhe nokanete. Okwa kwata oohi dhi thike puheyali.

Namibia osho owala oshilongo muuyuni awuhe shina omandeina ga tsakanena nefuta. Kapuna we oshilongo shimwe shina oshinima shili ngeyi. Oshilongo shetu oshiwanawa ee.

Mwene gwepya ota pululitha epya lye nambakumbaku. Iilya ohayi zi kokule nayi. Omuntu shampa wa mana okupululilwa, opo ngaa toka kuna, opo ngaa to ka helela, opo ngaa to kateya, opo ngaa to ka dhenga, opo ngaa to ka tsa, opo ngaa to ka thitha.

KOwambo ondi hole oondunda ndhoka dha dhikwa niiti. Aantu paife oya hala okutunga noondhopi, oya hala okulongitha iipeleki. Inaya hala we okudhika omagumbo niiti.

Omunafaalama ngono otafaalama oshi amooya she. Okuna okukala taningi iimaliwa nee mokulanditha oshi amooya she. Oshi amooya oshitoye sho oshiholike kAawambo. Okuna okukala talanditha lelalela.

Aantu mbano oya kwata oohi ndele taye dhi tula moonayilona muna omeya. Oya hala oohi dhino dhi kale dhina omwenyo. Kushi nee kutya otaya ka ninga shike noohi dhino komagumbo.

Iingulu nani oya nika oshiponga. Kanda li ndi shi shi kutya oya nika oshiponga shi thike mpaka. Anuwa shampa wa tula nande okanona koye, okahanona koshigunda shiingulu otayi ka li po owala.

Egumbo ndino olya fa li li kOsona, ashike inali tungwa lya fa omagumbo gokOsona. Ewanawa shili, etiligane ko okwa kunwa nuungala uutiligane.

Onda uvile ngaa kutya Etosha olya pile po, ihe inandi konga oonkundana ndi leshe kutya oshe ende naanaa ngiini. Otandi ipula ngaa shi nda tala iinamwenyo yokEtosha yi li methano kutya osho ngaa nee she ende nawa? Oli li nawa paife?

Iilya oyi na iilonga nayi, omuntu oto longo, ndele e to kunu, ndele e to ka helela, ndele to ka teya, ndele to ka dhenga, ndele to ka tsa, ndele to ka thitha.

Omuntu gomukulukadhi oshiwanawa wuna oka kunino koye keli mpeya, opo ngele nando kuli omwedhi ngoka iinima itayi ende nawa, iimaliwa inayi gwana, pehala lyoku longitha ethele ndyoka toka landa iiyimati, oto kutha wala moshikunino shoye.

Omatama ngano, otaga mene ko shimeno shimwe, ndele omatama gamwe ogapya nale, go omakwawo natango Ina gapya. Itaga vulu okwii tegelela, ondina owala oku kutha ko gamwe tango shaashi otaga nongileko nayi, go otaga likapo kuudhila.

Ndele aamati oya kwata oohi odhindji. Mbano oye shi shi lelalela. Ngaashi ngaaka itaya vulu okufala adhihe ndhoka kegumbo. Ongele taya kukutike shila. Odhindji unene, shampa inaaya kukutika otadhi ningi nayi. Oya li ye na okulanditha po dhimwe.

Oondjuhwa adhihe dhino kapuna omaludhi, opuna owala oontokele opuwo. Ongeshefa shili ndele omuntu owu hole ngaa wuna omaludhi. Paife oondjuhwa adhihe oontokele opo shike?

Uungala mbwiyaka hawu kala miishana, kandi shi kutya edhina oshike mOshiwambo, ndele inandi mona nale okangala okawanawa ke vule okangala hoka. Andola onda li ndi shi edhina, andola otandi ka tumbula.

Omuntu nguno ota li nawa ngiini pokayaha ke opu na oshimbombo po opu na ondjuhwa po opu na omboga, okamboga okawanawa meme mbela mwaya uunyanga nuutama nuunima wokutowaleka.

Osha simana okupulula nenge okulima, manga omvula inaayi dhiginina unene. Evi nali kale ngaa lyatuta, ashike ngele mwene gwepya okwa tegelele omvula yi dhiginine unene, ohashi ka eta evi likale lyayula.

Oshigunda shika oshi na owala oongombe dholudhi lumwe ike. Oshinima shika osha nika oshiponga, osho twa longwa mosikola ngaka. Anuwa oshiwanawa wu na omaludhi giinamwenyo.

Omuntu nguno okwa tungu owala egumbo lyaye . Kena naashinda mbela okuli kokule noositola. Ngele owa gombokelwa oshili oto ningi ngiini? Aawe owu na ngaa okukala wuli popepi naantu, kayishi oshiwanawa okukala

Namibia osho owala oshilongo muuyuni awuhe shi na omandeyina haga tsakanene nefuta kapu na we oshilongo shi na shafa sho. Oshilongo shetu oshiwanawa.

Omuntu ngono okuli molukanda lina egameno mbela . Okwa tula okataafula ke niipundi ye yili iyali nuungala wuli poka taafula pondje , oyili owala pondje ngaaka ina tila yi yakwe po shaashi egumbo kalina ohofa .

Iyaa! Oondjuhwa osho nee dhina oku kala dhili ngeyi. Dhina inadhi thinanekwa nande nande. Efano limwe nda mona konima hwiya oondjuhwa odhali dha thinana nayi kadhina nehala lyoku inyenga.

Meme ngono ota landitha iikulya yopashiwambo mooshako. Oshako yimwe oyina omapungu, yimwe oyina oombe, yimwe oyina omakunde.

Oohi osho nduno hadhi pewa okulya ngeyi? Shoka nda tila osho shoka kutya kehe ohi ohayi mono po sha tuu? Oohi dhimwe ohadhi hakana. Uuhi mboka uushona ngiika ihawu mono po sha.

Aawambo kandishi kutya omolwashike ya hala oku dhipaga oondunda dhoohoni, aantu paife oya hala oku tunga noodhopi, niipeleki othilu, oondunda dhoohoni itodhi adha mo we momagumbo nawanawa.

Aantu mbaka ya tunga pehala ndika opo ya tunge omatungo gawo ga hedha pomeya nayi ngeyi, osha ende ngiini? Paife omatungo gamwe oge li nale momeya, shaashi aatungi oya tunga unene ya hedha pomeya.

Ndee moNamibia omuna uupya yakwetu, etango ototi ala olye tugeela. Omuntu shaa wayi pondje ototi ala oto lunginwa. Nande wukale wa gwaya omagadhi goku kelela omutenya , oshima owa faala tolungwina po.

Iinamwenyo ohatu yi ningi ngaa nayi kashona. Ohandi iyadha tandi lili koshinamwenyo tashi ningwa nayi yakwetu kandishi ngele oshinima oshiwanawa nenge oshinima oshiwinayi ashike iinamwenyo ohayi tu ningi nawa oyi na omauwanawa ogendji getulile po ndele katushi okuninga iinamwenyo yaKalunga nawa kaa.

Meme okwa lombwele ndje kutya okahilili ihashi kunwa. Omunafaalama nguka ota faalama uuhilili we. Oku na okukala e wu kuna, oshoka oshe ende ngiini wu kale wa mena owundji metungo?

Omuntu nguka ota yogo oontangu dhe. Oontangu kandi shi kutya uupyakadhi owu li peni, kutya ondi dhi yoge shi thike peni ihadhi yela omavi. Sho tandi ka lya ondi na okukokota mo ewe lyandje lyevi.

Oohi odhi li mokatemba ke na omeya ga yela. Omeya mbela ohaga opalekwa kehe esiku. Uutemba mbwiyaka hawu kala momagumbo piitaafula. Oohi odha tulilwa mo omavi nuumeno.

Aantu mbano oya hala okufalama oohi nenge ohaya falama nale walye. Ongeshefa ombwanawa shiliashike ondatila owala kutya oohi ndino otadhi lile po oonkwawo shaashi ohaya gundu owala iikulya yoohi.

Omusamane nguka ota pe oombaka dhe okulya. Kegumbo lyokOwambo otu na oombaka. Oombaka ohadhi li nayi dho ohadhi kakeke. Kehe esiku oto yuku owala oonyata dhoombaka.

Iikulya ya telekwa nawa shili. Oshimbombo shomahangu, omboga, uunyanga nuutama wa tulwa mumwe, ondjuhwa yoshiwambo po otapu gwedhwa nokuli oCoke

Aawambo oyi ikongela oshiyata shawo oshanawa, inandi mona nale oshiyata oshanawa shivule oshiyata shondhelela moNamibia, yo oyena omaludhi giiyata yoondhelela ogendji.

Omuntu ngoka okushi okudhiladhila. Okwa tula uupayipi mpoka a kuna ombuto ye, muupayipi moka okwa tsumo uumbululu, opo shi ta ka patulula kopomba ombuto otayi tekelwa nale.

Okulonga niimeno kashishi oshipu. Manga inokuna oshimeno oshipe owuna manga okuninga omakonakono kutya oshimeno shono ohashi pumbwa oku tekelwa iikando yithike peni opo wu keelele okushi tekela sha pitilila nenge toshipe omeya inaga gwana

Oshaala inaandi ya naye, andola ote landa onkambe yandje yopaumwene. Sho twali tu li mongundu ontintano, otwa yile nosikola kosofia day noye tu etha tu lande oonkambe.

Evi lyaNamibia olindji lyokufaalama sigo onena oli li owala miikaha yaatiligane. Omolwashike epangelo lyaNamibia inali ninga po sha mpoka, lya mwen owala?

Omusamane nguka oku na oombaka dhe odhindji. Sho a thanekwa okwa fa tu uvitha. Oombaka odha thikama nduno dha fa dhu uvite ko. Oku n aomaludhi ogendji goombaka.

Ombakumbaku odha yoloka nani, mbakumbaku nguno inandimona nale, ombakumbaku dho komukunda ngwetu odhina omatemo omanene uutemo mbuno ushona nayi.

Oohawuto ndhi hadhi pitikwa okukahingwa komandeyina ohadhi kala shili dhina omalola nga omanene, ndele ohandi kala owala nda tila ohawuto yi mbwilingine mo mevi mo.

Omukulukadhi nguno oku udha oombaka, natse kOwambo otu na oombaka. Oombaka ohadhi li, dho ohadhi ni. Kehe esiku oto yuku owala omatudhi goombaka, ashike ngele dhi li momeya ohadhi fuula nayi.

Omatama taga pakelwa taga ka landithwa moositola. Oshinima shimwe ndi hole shiiyimati yaNamibia oyina oonkenya. Iiyimati yAmerica kayina oonkenya. Walye kutya oonkenya oyedhi fala peni.

Inandi tsakaneka nale ongandu monkalamwenyo yandje. Kowambo Kombinga hu handi zi kakuna oongandu. Oondangu odha fa dhili koombinga dhooKavango nooCaprivi.

Onda yelukwa ko Siwakopo nayi , ko siwakopo oko ndaza ,Kovenduka ondeyako owala kosikola , ngele onda mana osikola andi shuna kosiwakopo. Okuna ombepo ombwanawa noshowo efuta

Ondina okulonga nuudhiginini opo ndikale handi fala aakwanezimo lyandje Komahala omawanawa. Omuntu ito vulu owala okulonga iimaliwa ndele onkalamwenyo yoye ndele ngele wapenzelwa kuna mpa toyi, omuna ngaa okutalelapo moshilongo sheni.

Oshinima itaandi ningi monkalamwenyo yandje okutunga egumbo popepi nomandeina. Mumwameme oku na egumbo lye e li tunga popepi nomandeina , ndele ontsi hayi kala megumbo ndyo, kehe esiku oto kombo owala.

Aanafaalama oyendji ihaya mono iihuna yokutekela, ohaya kala nale ya tulapo uutekelitho pokati kiimeno, yo taya patulula kokapomba ethimbo lyontumba, uutekelitho mbono ohawu tanauka nduno tawu tekele ehala enene.

Omuntu nguka iti imonitha iihuna kwi ilandele nokuli okanete kokukwata oohi dhe. Mokanete kethike mpano okwa kwatamo oohi dhe dhili mbali nokwa dhewuka.

MoNamibia otu na elago, oshoka otu na efuta. Moositola dhetu dhoohi ohamu landithwa oohi omaludhi nomaludhi. Molwashoka oohi dhetu ihadhi zi kondje yoshilongo, oto dhi landa kombiliha lela onga Omunamibia.

Tetala moomvula dhokomeho, kehe gumwe okwa pumbwa okuninga ekembadhalo lyokukala ena oshikunino she sho pawumwene. Iinima otayi ningi ondilo nayi kehe shimwe otashi gwedhelwa ala, oshiwa nga omuntu wuna oshikuni shoye shopawumwene iinima mbyoka tokala wuna moshikunino shoye ito keyi landa we.

Aatungi ihatu ya pandula sha gwana. Etungo olya tungwa mokati koondundu, ashike olya ukilila owala lya tala mombanda. Oku eta po etungo ndika pevi inaali ukilila kashi shi oshipu.

Methimbo lyuukoloni osho twa zi mo ,aatokele ihaya longitha we aaluudhe okulonga iilonga yawo, yomomapya mokati komutenya kehe esiku lya Kalunga, osho twa putukile komambakumbaku muule woowili dhontumba empya alihe olya pwako oku pululwa.

Mesiku lyonena aantu oyendji ihaya mono we iihuna kokuhelela. Nale kuza ngaa petameko sigo otomana okoonyala owala. Omuntu paife otofutu owala mbakumbaku moowili dhontumba mbakumbaku okwamana ko epya lyoye.